niriba zala sambani ni shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabila ka shɛba ye liiga ʒee ka di booi booi zaɣ' nuɣisɔ mini zaɣ' piɛla paɣaba maa shɛba pamila bɛ zuɣiri ka di be bɛ nyaaga ka bɛ ʒe shɛli polo maa dukpuna nyɛ zaɣ' tampiligu.